Dabba ata n ʒɛya ka yino yɛ liiga dozim ka pili zipiligu zaɣ dozim ka gbubi tahabihi ka kom din daɣi do bi nyaanga ka tihi ʒɛnʒɛ bi nyaanga

Paɣaba n tam akpaaku zuɣu ŋun bɛ tooni maa sola chinchini ka chinchin maa nyɛ zaɣ nuɣso ka o zaŋ tani zaŋ puli pa o boɣu zuɣu tani maa sabila namba piɛla piɛla ka o yɛ daliya sabinli ka pili zipiligu ka paɣa so ʒɛ o luɣuli ni na ka yɛ chinchin liiga ka so mali bini n mali tiro

Teebuli n ʒɛya teebuli maa nyɛla zaɣ sabinli ka nuchee yina gbubi kopu di puuni kopu maa nyɛla zaɣ piɛlli ka pileeti piɛlli tam teebuli maa zuɣu ka tan ʒiɛ doya baɣali ka koins pa teebuli maa zuɣu ka buku paya ka laa ʒɛya ka ti bihi bɛ di puuni

Paɣaba n bɛ polo ni ŋun bɛ tooni maa ʒila niɛma ka ka bin piɛla piɛla bɛ niɛma maani ka o so chinchini chinchini maa nyɛla zaɣ vakaɣali ka loori nim bɛ bi luɣuli ni

Nachimbi anahi n bɛ kuligi ni bi puuni yinga yɛla liiga ka di nyɛ liiga buluu ka o gbubi boɣati boɣati maa nyɛla zaɣ piɛlli ka so bɛ o luɣuli ni ka pili zipiligu ka zipiligu maa nyɛ zaɣ sabinli ŋun pa o luɣuli zuɣu maa yɛla liiga ka di nyɛ zaɣ dozim ka o gbubi boɣati piɛlli

Dabba ayi n bɛ duu puuni ŋun bɛ zuɣusaa maa yɛla liiga piɛlli ka gbubi mashini ka pili zipiligu ka di niŋ kamani zaɣ tampilim la ka kpa ninkpara ka ŋun ʒi tiŋ maa zaŋ bin piɛlli zaŋ pobi o maŋa ka so jinjɛm sabinli ka dikpuni maa nyɛ zaɣ piɛlli

Bihi n ʒɛ polo ni ka bia so ŋun ƶɛ bi tooni maa yɛla liiga piɛlli ka gbubi diɛma bini ka bi niŋ bin ʒiɛ ʒiɛ n pobili ka o piri namda dozim ka shab ʒɛ bi nyaanga shab ʒila tiŋa ka shab ʒɛ zuɣusaa bi puuni yino yɛla chinchini liiga ka so ʒɛya ka yɛ liiga ʒiɛ

Paɣa n bɛ kuliga ni ka gbubi zaham o nuuni o sola chinchin ka yɛ liiga ka liiga maa boogi zaɣ dozim ka mashini bɛ kuliga puuni ka tihi bɛ kuliga maa nyaanga ha

Paɣa n ʒi niɛma ʒɛya o shɛbila niɛma niŋ tahapoŋ ni tahapoŋ maa nyɛla zaɣ piɛlli ka birash ʒiɛ bɛ dinni ni birash sabinli ka baskɛt bɛ o nuuni ka niɛma bɛ di puuni ka laɣari bɛ o nuuni ka o yɛ liiga mini zipiligu din nyɛ kala yinga ka tihi bɛ o tooni